Iliyo kamabaale kakali indulo we nyantsa yino ,khumabaale waliyo umusaani uwimilekho ,umusaani yuno ali ni kumuloobo kumuleyi ni shitsilililwa she khulooba tsingeni khukhwama mumeetsi kano ,indulo we kameetsi waliyo tsinjinji

Likari lirambisa kumukhosi kwe bibyuuma, kumukhosi kwolyo ikuba kumubalayi ta, khaba khakhosi khatini, kumukhosi kuno isi kuli kuli ambi ni bisaala, likari lilimo bisenge bikali ,mulimo shisenge bisenge bibisuta babandu mwabamo ni bisenge bibisuta kyimikuku ,nilyo ilimikha bili'andu ta ,lili busa ni bifo isi lili ni khukhwimikha

Kumukhoosi kumubalayi kuno, nikwo kutsa kwola mu lukhobo lukhulu lwe linambo lyeffe uganda, ku mukhoosi kuno akari ba ronyesaronyesawo i rangi iya nabitsali, khundulo baronyesaronyesawo i rangi iwanga ni imali, khumande tsombitsana khu mukhoosi kuno barakho tsi bendera tse linambo lyeffe uganda.

Umukhasi wasutile umwana khukongo, umwana esi asutile khukongo abonekha khuba umulwale nalundi ali itsala, umukhasi yuno wakwarire shangaakyi shilimo kamakundo kefananilisamo ni li'afu lye engwe ,umukhasi uyu weboyele shitambala khumurwe nasho shilimo tsirangi tsingalikho busa ,umukhaasi uyu ali ni byambaso bikali ,bulamu bwamukumile ,ali ukhwambasa amanya shina shekhukhwisakho tawe

Kano kamafu kamafu Kano kafananamo ni ntsushi, kamafu ka kaluma babaandu Ari nga kalumile umundu shifo shesi kamafu kalumile umundu akhundu abimba ni babaandu balala utuya isi kamafu kalumile shifosho shibimba lwekhuba kamafu kalekhawo butsiba akhundu isi kalumile kale umundu yuuno nga wakhwiyuna khukhwinkanga watsa mubankangi taa wituya nga wafunile buwangafu bukhali butwela taa

Umusaani yuno ali khurambisa khakhuma khekamakesi, babaandu barambisa khakhuma khano mungeli swaa, waliwo bakharambisa khusomelakho, waliwo bakharambisa khukanikhilakho ni babaandu babandi, waliwo bakharambisa khubikha bibindu bikhulu, waliwo babakharambisa. khuwulila tsinyimba tsyesi bakaana